UHulumende ukhuthaza umphakathi ukuba aqakathekise imfundo yabantwana. Abantu bayaziswa ukuba imfundo ayiqaleli ku ECD kodwa isukela khona ebangeni lama creche. Uma ufuna umntanakho enze ngcono esikolweni ,mqalisise ebangeni lona lelo eliphansi.

Imfundo yaphansi isukela ebantwaneni abaleminyaka emibili kusiya kwemithathu , bona ke bafunda okulingene lebanga labo okuphathelane lemidlalo ehlukeneyo

Imfundo yabantwana abasakhulayo ibalulekile kakhulu ngoba yilo ibanga lapho abalungiselela ukungena esikolweni . Lapho-ke bafunda ukubamba ukusebenzisa izandla ukuze babekwazi ukuqina benelise ukusebenza nxa sesifikile isikhathi sokubala lokufunda izingwalo.

Abogatsha lwezemfundo bakhuthaza abalobi bezingwalo zamabhuku abantwana abafunda imfundo yaphansi, ukuba basebenzise imifanekiso elemibala ekhangayo. Lokhu kuyindlela yokubana abafundi bathatheke babelothando lokubala.

Izikolo zemfundo yaphansi ziyakhuthazwa ukuba zidinge impahla edingakalayo eyezindlu zokufundela egoqela amabhentshi izitulo lamatafula. Lokhu kuyindlela yokwenzela ukuthi bonke abafundi abathola indawo benelise ukufunda behlezi kuhle.

Imfundo yaphansi kayikhangeli izingwalo kuphela, abafundi bayafunda yonke imisebenzi eyenziwayo emakhaya enjengokugezisa izitsha kanye lokuwatsha lokhu kuyindlela yokubaphathisa ukuba babe yingxenye yomphakathi epheleleyo.

Abogatsha lwemfundo yaphansi bakhuthaza ababalisi ukuba baqakathekise ukufundisa abantwana isikhathi ezikolweni. Sekunanzelelwe ukuba inengi labafundi licina liqeda imfundo yaphansi, lilokhu lingazi ukubala isikhathi kunkombalanga.

Impahla yokuphathisa ibalulekile kakhulu emfundweni yaphansi ngoba kuyasiza abafundi ukuba bazwisise lokho abakufundayo, akubi yinto kuphela abayicabangelayo kodwa yinto abayibonayo.

ababalisi abafundisa emfundweni yaphansi bayakhuthazwa ukuba ababophe ziqine ekufundiseni ukubala kanye lokubhala kulelibanga kukhangelelwe ukuba abafundi babekwazi ukubala ukwenzela ukuthi impilo ibe lula sebesiya emfundweni yaphezulu

Abantu bayakhuthazwa ukuba babone ukuba abantwana bonke bayahamba esikolo .Kulilungelo lakhe wonke umntwana ukuba athole izifundo ezandileyo.

Uhulumende ukhuthaza izikolo ukubana ungcine kuhle impahla yeskolo uhulumende uzama ngazo zonke indlela ukubana ayakhe izikolo ezaneleyo okubuhlungu yikuthi nxa uhulumende esebuya njalo esehlola lezo zikolo uthola abafundi sebebhale emidulwini bawona yonke into etholakalayo ezikolweni ngakho ke abaphathi bayakhuthazwa ukubana bebone ukubana yonke impahla yezikolweni ingcinekile

Kumfundo yaphansi. Ukufunda akugoqeli ukubala izingwalo kuphela, kodwa kugoqela ukudlala imidlalo eyehlukeneyo . Abafundi bafunda okwehlukeneyo kumidlalo leyo abayidlalayo.

Ababhekane lemfumdo yaphansi bakhuthazwa ukuba bagxile ekusebenziseni imfanekiso kanye lamabala akhangayo ekufundiseni abantwana, ngoba abantwana bakhangwa yikho lokhu okuyenza baphatheke ezifundweni zabo.

Izakhiwo zabafundi kumfundo yaphansi zibhekwa ngelihlo lokhozi ngoba zibalulekile ekuthuthukiseni abantwana. Zona ke ziyindlela yokuba bahlale bephephile ngazozonke izikhathi

Ngenxa yokuthuthukiswa kwemfundo izikolo zemfundo ephansi sezikhuthazwa ukuba lazo sibe kwazi ukwakha amalembu esayensi azabe esetshenziswa ngabafundi ukwenza ama ekisiperimenti ukuze imfundo yabo ibe ngebambekayo babekwazi ukubona lokho abakufundayo ngendlela efaneleyo.

Abogatsha lwezemfundo bakhuthaza ukugqokwa kwamayunifomu ezikolweni ikakhulu kumfundo ephansi. Lokhu kuyindlela yokubana abafundi babekwazi ukubonakala lapho abahamba khona. Kubelula ukubagcina ngezikhathi zonke.

abogatsha lwemfundo sebenanzelele ukuba inengi labafundi luphelela emfundweni yaphansi abazali bayakhuthazwa ukuba bahambise abantwana ezikolweni bathole imfundo yaphezulu njalo benelise ukuya ema university lasemakolitshini ukuze baqeqetshe emsebenzini ehlukeneyo

Abafundi bayakhuthazwa ukabana nxa sebefike ebangeni lemfundo yaphezulu baqakathekise izifundo ezinjengeScience ngoba umhlaba esesibangeni lapha edinga khona ukuba abantu bebekwazi ukuphuma lezinto ezintsha eziletha inguquko

Abogaja lwezemfundo bakhuthaza abezikolweni zezifundo yaphezulu ukuba ba bone ukubana abafundi banikwa isifundo eziningi ezihlukeneyo eziphathelane lemisebenzi yezandla ngoba umkhonomi wakhathesi usudinga ukuba abantu babe lolwazi lwemisebenzi ehlukeneyo

Ugatsha lezemfundo lukhuthaza izikolo ukubana zibe lembuthano yababalisi labafundi ngawo wonke amaviki ezikolweni. Umbuthano lo ubalulekile kakhulu ngoba yikho lapho abafundi labaphathi abahlangana khona babekwazi ukukhuleka ndawonye baxoxisane ngezinye izinto ezibalulekileyo.

Indlela indlu yokufunda ehlelwa ngayo ibalulekile, kusukela kumpahla egoqela umgwembe, amatafula ,izitulo kanye lemifanekiso eyabe iphanyekiwe. Konke lokhu kudlala indima yakho. Imifanekiso kumele ibe lemibala ekhangayo, njalo ibhalwe ngamabala amakhulu ukuze yiloba ngubani osendlini yokufundela abekwazi ukuwabala.

Imfundo yaphezulu igoqela izifundo ezehlukeneyo. Abafundi kumele bakhethe izifundo ezihambelana lemisebenzi abafuna ukuyenza empilweni. Ukuze bazi ukufeza amaphupho abo.

Kumfundo yaphezulu uhulumende uqakathekisa izifundo zemisebenzi yezandla, zonake zigoqela izifundo zokulima. Kuzifundo zokulima kulalezo eziphathelane lokulinywa kwamalokhu.

Imfundo yaphezulu iyaguquka ihambisana lalokhu osekuthatha indawo empilweni abafundi sebefunda ukulungisa izimota kanye lemitshina yesihlobo yamanje elawulwa ngamaremote

Ukubaza ngesinye sezifundo ezitholakala emfundweni ephezulu khona ke kuyasiza inengi labafundi ukuba babekwazi ukuqalisa amabhizimisi abanye njalo kuyabanika amathuba okuba baqhatshwe emakhampanini awokulungisa impahla.

Imfundo yaphezulu ikhuthaza abafundi ukuthi bebekwazi imisebenzi yezandla ,eyinye yezifundo igoqela ukufundela ukununsela insimbi impahla enjenge ntuba lokokufasela iminyango.

Emfundweni yaphezulu kulezifundo eziphathelane lokuphatha abantu kuhle ngezinye indlela abafundi bafundiswa ubuntu lokhu kusiza labo abazasuka beyesebenza imisebenzi edinga ukubana basebenzisana labantu abehlukeneyo lokhu kuyabasiza ukubana benelise ukubaphatha ngendlela efaneleyo

Imfundo yaphezulu kulemihlobo yezikolo ezimbili . Kulezikolo eziphethwe nguhulumende ngokwakhe mathupha kube sekusiba lezinye izikolo eziphethethwe ngamabandla ayehlukeneyo kodwa loba kunjalo abafundi bathole imfundo efanayo. Amabandla ehlukeneyo lawo azama ukuphathisa isizwe sabo ekuthuthukiseni imfundo.

abogatsha lwezemfundo bathi kubalulekile ukubana emfundweni yaphezulu abafundi banikwe ithuba lokubhoda bebona lokhu abakufundiswayo ekilasini ikakhulu okuphathelane lemisebenzi ehlukeneyo lokhu kuyaba siza kakhulu ma sebesiyasebenza ukuba lokhu abasuka bahlangane lakho kungabi yinto entsha kibo

Uhulumende usenanzelele ukuba sebebanengi abantu asebevula izikolo zemfundo yaphezulu. Labo ke bayakhuthazwa ukuba babhalise izikolo zabo njengokuhlelwa ngumthetho , babekwazi lokudinga indawo ezifaneleyo ezokuyakha lezo zikolo, njalo izikolo lezo kumele zibe lamabhakane avezayo ukuba yisikolo semfundo yaphezulu.

Abogatsha lwezemfundo bakhuthaza umphakathi ukubana uqakathekise ukubala, ngoba sekunanzelelwe ukuba inengi labafundi elifika emfundweni yaphezulu lungazi ukubala. Basuka bathwale nzima behluleke ukuphumelela ezifundweni zabo.

Uhulumende unanzelela ukusilela kwezikolo zemfundo yaphezulu ngakho ke wenza yonke imizamo yokuqhubeka esakha izikolo ukuze aqede lolu udubo.

Abazali bayakhuthazwa ukuba bazame ngazozonke izindlela ukuhambisa abantwana ezikolweni ezilama boarding. Lokhu kuyasiza abafundi ukuthi bafunde ngcono ngoba lezozikolo zibanika ithuba bahlale besondelelane lababalisi njalo zibanika ithuba lokubala kabanzi ukwedlula lokhu okwenzalayo nxa bengekhaya.

Uzulu uyakhunjuzwa ngokuqakatheka kwemihloliso emfundweni yaphezulu. Abezikolo bayakhuthazwa ukuba imihloliso le iphathwa ngendlela efaneleyo kungatholakali amaphepha ayabe esethengiswa ezitaladeni yona imihloliso ingakahlalelwa.

Emfundweni yaphezulu kuqakathekile ukubana abafundi batholakale belazo zonke izindingeko. Izindingeko zabafundi azigoqeli izingwalo kuphela, kodwa zibuya njalo, zigoqele amatafula lamabhentshi. Abawasebenzisayo ezikolweni. Izikolo ziyakhuthazwa ukubana zidinge amatafula, lamabhentshi, alentengo encwebekayo.

Ifizikhali education ngeyinye yezifundo ezitholakala ezingeni eliphezulu okufundiswa khona abantwa ezokweqa , babuye bafunde futhi ukwelula kanye lokuphatha ngendlela efaneleyo.

Indlela imfundo yaphezulu eqhutshwa ngayo iya iguquka. Khathesi umbalisi kasakhangelelwa ukuthi abe nguye oyabe ekhuluma kodwa unika abafundi ithuba lokuba baveze ulwazi lwabo.

kufanele ukubana inkundla zemidlalo yebhola ehlukeneyo zakhiwe ngendlela eqondileyo ikakhulu lezo ezobhola lokuqaga ezigoqela i net ball kubalulekile ukuba kufakwe isamende njalo inkundla yakhona idwetshwe ngemibala ekhanyayo ukuze abadlali bekwazi ukudlal belandela izeluleko zalowo mdlalo

Imfundo yaphezulu igoqela imidlalo yebhola. Abafundi abaveza ubungcitshi emidlalweni le bathola ithuba lokuzphilisa ngayo. Abanye njalo bathola ithuba lokudlalela ilizwe kweminye imincintiswano.

Izikolo njengawo wonke amakhampani zilembono ,injongo kanye lemikhuba .Lokho kusiza bonke abaphathelane loba abayingxenye yaleso sikolo ukuba babekwazi lokho okumele bakwenze lendlela okumele baziphathe ngayo.

esinye isifundo esiqakathekileyo kumfundo yaphezulu ngesokulima abafundi balima izilimo ezehlukeneyo ezigoqela umumbu amazambane amabele lokunye okunengi abakulimayo abafundi bayakuvuna babekwazi ukukudla besizikolweni

Imfundo yaphezulu kweleZimbabwe isukela kuviyo lokuqala isiya kwelesithupha yona ke ilungiselela abafundi ukuthi bangene kumaYunivesithi kanye leminye imisebenzi eyehlukeneyo.

Imfundo yaphezulu iqakathekile, njalo ayisilodaba lukahulumende kodwa, ludaba lukazulu wonke. Ngakho ke, amabandla ahlukeneyo, ayaphathisa uhulumende, ngokuvula izikolo ezemfundo yaphezulu.

Abafundi bayakhuthazwa ukuba bangatshiyi isikolo kodwa baqinisele babekwazi ukuqenda imfundo yabo yaphezulu lokho kutshiwo ngemva kunanzelelwa ukuthi inani labafundi eliqubeka ngemfundo yaphezulu Liya lisehla

Amabhakane adlala indima ebalulekileyo ikukakhulu ezikolweni zemfundo eyebanga eliphezulu ngoba abafundi basebenzisa izindlu ezitshiyeneyo ngezifundo ezitshiyeneyo ngakho kubalulekile ukuthi kubelamabhakane ukuze abelusizo nxa bedinga ulutho oluthile.

Abogatsha lwezemfundo bakhuthaza bonke abafisa ukwakha amakholitshi loba mayuvesi ukuba bakhe amayuvesi awezinga eliphezulu. Indawo zabo zibe lamabhakane atshengisa yonke imininingwane edingakalayo lowo ovakatshela ekolitshini loba eyuvesi kumele abekwazi ukuthola indawo ayidingayo ngokubona amabhakane.

Uhulumende ukubona kubalulekile ukuba ama- nyuvesithi, ahlonyiswe yimitshina yokwenza imisebenzi etshiyeneyo, ngoba abafundi bafundela imisebenzi ehlukeneyo. Ngakho kuqakathekile ukuthi bangabikwazi okusengwalweni kuphela, kodwa lokho abakufundayo, kube yinto abasuka bayibambe ngezandla. Bayilungise, bayenze. Bayibone ngamehlo. Ukuze sebesiyasebenza, bayesebenza into abavele beyazi.

Imkhankaso yezemfundo idinga okunengi, idinga amagwaliba, amatende, izitulo kanye lamatafula ukuze imikhankaso le iqhutshwe ngendlela efaneleyo

Inani labafundi abaqhubeka ngemfundo yabo e university lokhu lokhu lisiya lisehla ngenxa yomumo wonkhonomi abamfundi abanengi bayakhuthazwa ukuba bezame baziqeqeshe bathole imfundo yaphezulu ukuze bethole amathuba angcono awemisebenzi etshiyeneyo

yindawo eliganga egcwle izihlehle zihlukeneyo yonake ilakho ukuphumuza inqondo yomuntu funda ngezihlhla ezitshiyeneyo njalo ehambahamba ulakho ukuthatha abantwana endaweni abanjalo ukuze bayedlala khona bephephile